Banho bali kukina, n'okuzaanha eby'obughangwa. Besibye emigaile ku mabega gaibwe, bwebakuba engoma. Bali kwemba basanhufu.

Emotoka ya Fuso, eli twaala amatooke. Omusaadha ali mu saati endheru elimu obwalaala bwa bululu ghamberi ali inhuma ku motoka enho. Yegemye kungangaga ghangulu. Engangaga dhe motoka enho dha bululu. Mu matooke munho mulimu etundubaali ya kipapaali. Omusaadha oghundhi alambaile gye yebwiise.

Omusaadha eyemeleire kulubalama ku bibaale. Ghayemeleire ayemeleire mu mukutu endhuba mwefuluma ku mukonho gwe omugoodha, einhuma ere eriyo langi ya kyenvu, kasayi nhe birugavu. Ghanho amaadhi galighano mangi galiku amayengo matonotono enhandha ntefu.

Endhuki dhebaaya, dhiri kukola omuzinga endhuki dhino dili Kamaala diri kuzaanira ku biti ebiti bino bya kisiitaka omuli ebisasala byadho mwedhiteleka omuzinga gwa dho.

Enkembo dhityaime. Enkembo dhili ibili. Enkembo dhino dhilina ebiviiri ku mugongo ebilimu kisiitaka nh'ebirugavu. Amaiso gh'enkembo ga kisiitaka aye mu maiso mwayo mwirugavu.

Luyila mu nsiko lulimu omuliro mungi omuli omuliro ogulinha kugya mu ibanga nh'omwosi, eisubi lya kwakasana kuba liri kuya mangu.

Enhumba nsuule okuva kulugudho erigho ndhala yonka eyindhi ekali kugha. Enhumba enho yazimbibwa mu ngeri ya bugeiga bukomye ghamberi ghayo okumpi nho mulyango ghaligho langi ya bululu.

Bano maama n'omwana bali kulubalama lw'enhandha. Mumukyanga gw'enhanda. Ele eghala amaadhi ga blue. Amayengo gali kukuba nga gaidha yebali.

Endhuki eri kwidha bwidhe kugwa ku kimuli kutolamu amaadhi agaghoma. Ekimuli kino kyeri kwidha ogwaku kya kakobe omulungi einho.

Omwana ali mu kibiina. Omwana onho mwana mughala asuswile enviiri dhe. Omwana alina eibwa ku mukono. Ali kughulilisa. Atyaime ku kityaamo yesiila n'okwesiila, bwagemerera omutwe gwe.

Ebiswa bibiri biri kwitale ebiswa binho einhuma ghabyo eriyo emiti misulesule, einhuma ghe miti egyo eriyo emilongoti. Ebiswa binho bya kisitaka bya kwitaka lya kumutala.

Dhino nsenene dhili kukalangibwa, badhitaile na kumulagho kubonha oba dhiyiile. Ensenene dhino dhiyiile. Mulimu edha kiragala nh'edha kisiitaka.

Agemye mu bulo, obulo buno buli mu kakutiya akakutiya akeeru. Mumbali mwa kakutiya mulimu obukoloboze bwa bululu. Obulo buno buyondo

Omusaadha ayemereire ku kizimbe ekya zimbibwa ku maadhi. Omusaadha ono avaire enkofira alikwetegereza amaadhi nga gaida bwe ga kuba ku kizimbe kino bwe gayirayo. Amayengo mangi agali kuva ere. Waliwo obunoni obuli kuva kumukono omusaadha ogwo musaadha ono

Abatembeeyi abali mungoye dha bululu nga dhiliku obulambe ku migongo gyaibwe, ekilaga nti batunzi. Balikuguza omusaadha gonja ni soda. Omusaadha ali mu saati ndheru n'empale ndhirugavu.

Omusaadha agemye ebendera elaga nti ali kwekalakasa. Einhuma eliyo abali kunhwa. Ghaligho omusaadha ali mu saati endheru, ghabagho ekiziimbe ekya kalina. Ghaligho abantu kamaala.

Mughala ono alikutunga. Ayambaire lugoye lwa bululu kuliku ekitogi kyeru ni kumukono kuliku obusippi obweru. Alikutunga olugoye lwa kapere. Alina akakomo kumukono aka langi ya bululu ni kiragala

Omwaana omuto ali mukiteteyi ekya kasayi, alingilire ekintu. Ghamberi gho mwaana ghaligho ekidhome ekikeire einhuma gho mwaana ghaligho atundhira gho amanda, einhuma gha manda gano ghabagho akatebe ka kipapali. Okumpi na katebe ghaligho abasaadha babiri nga omu kubo ayambeire ensiriminhi alikweta omwaana omuto.

Abaana abaghala n'abaana abalenzi bali kukina amakina. Besibye obunhere munkoto nga bubita kumbirizi. Besiba ebikata ebiliku amooya ameeru. Balikukina makina ga bughangwa. Abana bano bali maddu ghangulu.

Onho omusaadha musanhufu. Akola bukodyo. Ayambaile enkoofira alina omudhoozi mweru guliku ekifanhanhi eky'embwa.

Abakazi babili abasanhufu, oghundi yesibye akakaaya kumabega. Akakaaya kano kamyuufu. Yesiba n'akaleesu ka kisiitaka ku mutwe. Yetwiika n'akakutiya, akawumufu akalimu ebintu bye. Oghundhi ayambaile aka blouse ka pink. Yesiba ekisibo ku mutwe ekya bululu.

Omusaadha ayambeire esaati erimu ebisalesale ebigeite geite. Agemye eisimu ali kutigatiga, ayambeire akakomo akeirugavu, ayambeire empale endheru, einhuma ghe ghailugavu.

Omuntu onho agemye engege mungalo. Engege enho bakagyitoola mu maadhi. Agigemye mu mikono gye gyombilili. Engege enho eyasaime.

Endhoki dhegemye ku kikambala, kumuti. Endhoki dhili kamaala. Endhoki dhili kola omuzinga, dhona dhona dhigemagainhe.

Ente kwitale dhiri kulya. Ente dhinho nhingyi. Mulimu edha kisitaka mwa bamu endirugavu. Munte dhinho mulimu edhe bi myamya. Einhuma ghe nte dhinho eriyo emiti. Emberi ghe nte ghaligho eisubi ente lyedhiri kulya.

Esente dh'eighanga lya Uganda. Ghaligho ak'emitwalo ebiri, ak'omutwalo, ak'enkumi eitanu nh'akolukumi. Obusente bunho bu moga bulungi, ak'emitwalo ebiri kamyufu, ak'omutwalo ka kakobe, ak'enkumi eitanu ka kiragala n'akolukumi ka kisitaka.